mais tamit a jega ay key xoɓ 100fr 1000fr ten i njikoxa ten i mbisa université ke fop jek wan maga <noise>
so nuun jafe jafe kum nu moƴu njego yo nu moƴu njego yo mene <noise> jafe jafe ko nu njegna
jafe jafe ke i moƴna njeg dal
na cikaxa le
autorisation Fra le <noise> parce que maga in way meke fo fo fo supermarché mene kam fe a station ke ga njikwa ay jus nda wagino mbis ma yaam jegiro autorisation fra nu ndamit anga in bo koy xano wago ret supermarché fe doon maga quelques bouteilles wagoret no station ke station nu ref na o ci ange o wago fi fi maga quelques bouteilles nda koy tant que jegiro kaga wagino
so boutiques ke nuna nuna mbisa deno yo
ka it kaga fop yit niako jeg autorisation Fra rek mbisidun <noise> yam parce que den a njaɓanga tamit controle fe a gara nga gar soɓ meen xa qoɓaxe to a a ndetin jege autorisation Fra a wagano amane

kaga fop tamit nuun mbay
in way se a kaga ten ref autorisation Fra le parce que tant que ɓisaande na laboratoire fa ndetin bo an ndax produit fe wara no jiku ndax warirano jiku wag kiro ret mbisin no boutique ola prace que mbisa ngan no boutique ola ko lor ka yalo boutique ole bala caakoy o xaƴin mene jik wanana xoxof to ande xile ke o jikwa anda xile dara refe teen a xola nda ke ando ke xolo ke wolo ke xolo xona kindof a waga no niako xoolu
kon dal nun mboy njega teen probléme konn Fidac fe nu njega autorisation pour njiku maga
Fidac fe anda ye Senegalais fo Senegalais jege probleme
nda anda ye a jega win wa ando naye
i a jega wa ando naye <crosstalk> a a nanga ndetan a jega wa ando naye <crosstalk> nga nde a jega wa ando naye ga ndetan nda ga a doumbaw we sax a jega wa ando naye xaye ne ndeta sen sax kene parce que we ngar ina mene fedefaax ndete teen kene sax ndete laam tiram sax ndax jega autorisation ka ngar rek a njik 10 xoɓa ndet ndax mu retona koy o soɓwa compliquer na soɓ wa compliqué erna dumbaɓ we ga ngar lm tiram sax ndax jega autorisation ou bien jegiro autorisation ga ngar rek a njik 10 xob den den kede lam taxa ma daal yam ka soɓ yaga étiquette fe pare afule te leyame fata sonda in ka jeg na étiquettage parce que ga i voyager ka fo ten to comme ka i voyager ka fo ten a jega nge etiquette ga de ŋijil ka in na ndata le kaga dal a leya xam
so etiquer fe ga uma mene comme :frav oxu ga una mene xay xana leye kene maam sagar jegun
i parce que kan fi teen gonole groupement es baax yaay
a ko jeg groupement :gfra
i kam jeg groupement groupement ne el baax yaay etiquer fop kam fi teen baay yaaay
so groupement ne nama demo ora
groupement ne <hesitation> kam fogin fo rew xarɓaxay a jega yit goor daduk kam fe fo ween im jalta nda koy groupement le yaa i former an re e pour transformation

den ka <crosstalk> axakay ana ngara ke ley uma nuun xatoor rek o refa nga ɓasil <noise> nero waga jega o ndaaw tout le :fre temps pour o unooxa im jega nga calel bo ande calel ke a maya na mi kan xoya den de ngar
so wo buga jeg comme genre <noise> <hesitation> comme ka ando naye comme école a refka a jang na wiin we nam concentration fi tel jus yin kene yin conserver ay legume min kene yiin
i ka jega parce que ka de ley u ka de ley u atelier nu ref na maitre entreprise nu ref na o waga nga jeg 3 3 commencer tu bo ma dolke ofa deyna xa apprentit kaga dena njang ka den en charge fata ref dal xa ando naye 15 ans yo bo 40 ans <noise> bo astafrilula bo 35 ans ndiiŋ koy wona jang na den 3 ans ke fop den buko gara a say toxida den a ndeti da den suivi fe yin kene yin afop kene xay meen wa Cretef tamit den ambiya nga stage den bo pare ga ngara meke <noise> a mbi meen 1 mois parce den ka pratique ke a maga nda a ngara nga meke ke de nga a mene fo ke de ŋa a mana yenisaay a jega difference parce que ten ref ke ley onga xator

So mene Fatick jege comme genre formation speciale comme nete jegit na wene mbiya restauration wene njanga kene jege wa ando naye ga njanga yo kene soom céréale lin kene yin
axa kay a maya meen a jega wa ando naye ga mbiya céréale kese a jega wa ando naye ga mbiya tranformation kese a jaga wana mbiya lakas laks a maya meen
so wo dés fois nangiraŋo ŋota yo pour wo o jang na lakas we
a xakay
a ndaɓ dangoyo
pour pour i janga na den de ndab da xam
i i

so wo jega xa xa employer wa ando naye wona etko rabda den de njalanaŋo yo
emploiyer le jeg uma mene tanta es a re u ten ka moof u rek mba leya ka bugo gara jangid im ley ne garidi i ndef meen mifo ten tang kene cer ke ka yaco tayten taxu te gijo gar nda int fiyogime rab dino ŋool i njal anga bo pare rek im nddt ka wat numa doon no mbayum i mbat nanag charge in fop mbatin benefice mbatin kantin keke ndet na i ŋaajri tuna i ŋaajri tin naaga naga i mbiyo gu
so nangi ro ga a wa a ndo naye ga ngara pour a leye mer Sagar kam bug o jang na in ne o fi tayin kene yin te yaco mbagin
a ngara ŋa jeg anum meen 2 fois leŋ oxe Seynabou ne e a gen kam saate nda aprés teno ke leyma no ɓoɓ ne rek a jega ta kor a ret a doloka
ga iro den
ga a tima den a ndeta
<laughs> so kene ke nam <hesitation> nxa bilela xene nene o fi tan nene ndax ko mesurer an namo fina bo natin
xa qomba xe
bo fopa mbodiro yo
Dackar i njikta den xa qoɓaxe Dackar i njikta den no usine na o xoɓole 1 litre o
a 1 litre o
i 1 litre o fop nene 1 litre o
so 1 litre nu refna o jiko rin pod num
1 litre nu ref na in woy njikoran 2500 a refa nga wene ditax fe a refa nf=ga ditax fo mad som na jara 3000yanm den moƴu chére
na nanga ga a tena xoxof nda perte kiro teen
xa a perte kiro ndiki sax a ŋayu nene parce ndiki bagage ke yo nda 2000 soma jarogu
so xalis fene fop nanga nam o nat o xido le fagun manaam fagun faak fo o xoidole ren o ndet bo an
difference fe
difference fe jegona yin kene yiin

kanu njik wa à perte parce que yaga took fa den cooɗ u in prix te fiye Senegal mu ret ona 2000 fr ten re u prix fa mu fi tona formation ka de leyange o xoɓole temps jara naga i fi i mbiyo gu nda ye Parba garna

bo roga yaar o remlir cahier of xano an journée ke jikwona o reta nga bo ŋolo ŋe xon xano an ko jegona na na ŋolo nge no xido le
bo jik wona nanga coxta facture in kene yiin
o jik wanga coxid facture mikoy coxtim
clients of
client pour um fiya na den facture xa a nemo fiya facture koy carnet es daal jegum xan an nem top ta wene saq na xa lada xe xano an wo njik na wena njika par jour nda nemo fiya facture yam o leŋ lam tiram oten kene ke woy nda o leŋ lam tiram facture
dés fois nangiro jega commande comme o kina commande ong bo pare te feño xot commande um a fañ ngo rabid
a fañ xa a
a fañ ngo rabid
kaga koy i m bada fule ta maga parce que o xuna na commande a ko gara bo mene leyame temps fod nana soxla um a jega nga meen um coɗoŋ o rab daam o reta kaga jege a refa nga comme wene ando naye ka ndeta Dackar ka ndeta no horaire la leyeonge temps yo ndiki bala o reta sax o envoyer am yam xanpo envoyer nama passe ale parce que wona passe an ka xoxof parce horaire ole mbis kiran bo pare o fiya arriver payer um leyoŋe fi kim kaga ndiki dal maxey reta envoyer i xalis fe im retirer in rabid yalo auto le jang xalises coɗin te ret wo o ret xetokin

xa a jega fuliim
produit locale
mene soom jegum
so buga fi kaga
buga num de um waga ngano jeg kay im jegaan place marcher nda place ale jega fulim dole pour jalin xey meke paam université fe nda koy jega fulim moyen pour wag no jal yam xay juste université fe ande maga a jeg anga moyen bo jalin xano wago jikox parce :frav ka jas noor fo école université te fe a cikaxa la maga a jaga nga maga jeg frigo xano wago jal maga nda jega fulim moyen pour waag no jal xaƴa xenda rek nana na nuun a ngara nga de ndamta in <laughs>
so mete ref na instant kene anda ye foire unoro mete refna calel ke ka yaco ka mbi nen ga ngenu wag kiro mbto comme genre o commencer a tin calel ke pour o ɓo jeg produit ndax wina ngara nga commande ongoyo
calel ke sax ngeen we ga i ngat foire i ndefa na foramtion maitre artisan ke te fiye samedi a fagu samedi dimanche lundi i in i produit jus ef yaam anda ye fede fak yenu ngara na gan soɓ in fin teen frigo le bo laxa din ya retnma foire bo ndik kam weg un ken re ina men yete fag na kan leya dene ye de laxada de ŋaƴin nene ndeikoy ye garuma koy ten soogmo commencer kene
so sit fene i ley na teno utiliser a pour de leye kene sit nene manaam Sagar Dione ten jegu sit nene manaam nangiro jega teen probleme winw commande nongoyoto manaam fadiid ke dal
commande ne fad ke ma ma xa a jega fu lim kaga koy xa a jega fulim probleme faga de andim koy ta mbamir parce horaire leŋ som jegum tene mbisa naxam bagage
so ya o jala bo ndik jega commande ay europe in kene yiin pour commande ongo yo o ret
europe xa a europe o kino leŋ mos mo jeg maga xaga na foire i xet u fo mbeem te jik u jus sumpu ndiki yete retna te fiye ka te fi in maga foto po xoyam a leyame ten kete commande a fop Gp fe na mbisan toujours horaire reta nga o ɓees na xot kan a xota ngan tena mbis kano ɓeem o ɓeemo xay gena Yoffmaga mbisan maan ɓaŋa ɓega tena lijante ka ka mbisina
<hesitation> jaf leŋ laga soom moso
kino leŋxa a refe jaf leŋ laga o kino leŋo xanga jegum
o kino leŋo xanga soom
ten jegum client exterieur
<hesitation> te yete daaw na produit umo fogum manaam satisfaire a xoxum
a satifaire a yam bo ndik ka mada lul tida bo ndik lul ti ten ci id axam sax portable o lene
<hesitation> kaga koy a faxa so produit ke wo parapport fo lakas we xar ref difference fe manaam wo o lewo <hesitation> manaam ga a ye a jega manaam difference fo produit lakas ke manaam ten fi u particularité of dal no produit ke winwe mbiya yo cencentration a
consan
concentré ke de njik wa yo boutique ke fo we wo ande wene mi njika mi jiko gaam no monola ando naye concentré a we wo ndik waga fiya comparaison ande o le mi nene nanu o lana nene nanu
nene nanu
comme parapport fo foof le o yipa teen
a mi koy wax deg fa yalakaga moom wax deg mosun mo mosinumo det lu mi daal produit es jegum a ndame
yaam a jega lakas wa ando naye
ka de mbiya
ga mbiya kaga
a jega wa na
ka nado naye manaam ten ref secret of
a secret dara ref teen fato jaw te ɓel rek bo ande kene ken ref kene ref xa inconvenient fe fop ten refe a refa nga ye calel ke ngole xombole ka go le a <noise> waag kate nene de ngenorit na xoɓole waag kate genu ka goble ka o ande produit fe faaxe xob mete refna xaye citron feke xena numa neke xoɓole a goble a nga teen bo wage genu serie neke fop fudin kaan parce que andiro xa jegna fo wa jegeer na parce que a kalera le njaw ne te fiye serie leke fop tena fudin ka waratino jikoxo kiin
dés fois na na cawale
na calo ndale refa n calo ndale
na calo ndale
yenisay calel ke den nangeru ŋola calel ke ŋola ŋa itam ne jawta nona durer fe awa manquer <noise> te fiye kene kene kene ke na refa teen champillons ke na ndefa teen tena fiya xoɓole a goble bo waag kate genu ka yen ka a wonu parce que fuɗ le ka ka waag kate a keen ande produit feke faaxa te
kon wo bo jika produit fe xayo ndet par 5 bo an comme nene bo reta tona i

fato jilin ke wana ret a retin fato tame in laŋ ke ndef na teen a wt ku refna teen fato jawin parce a jega sumana le fo sukur fw o yipa teen a jega degrés fa te te te somba ,maga kouref na taga a xon nda a jega nga degrés a ja ngange degrés fa ref na teen moy champillons ke ref na teen ŋon ke soɗa ngan xoɓole 2 jours 3 jours xoɓole
so den ka waro jeg manaam simili ka ando naye
teno ndeta degrés fe
pod num
heure ke i kaga fop na na na fiya nga 2 heures de temps 1 heure de temps wara wago ande kene a mbela <noise> a jega wa nado naye koy a jega mesure le teno an ta ye